Nachimbili n ku di o maŋa n bob ka chɛ nyaɣa la o ƶɛla o shitoɣu tooni ka bin nyura daadaka dibaanahi ka di tamtam tabi zuɣu ka o ʒɛ o shitoɣu maa tooni ka gbubi baaji ʒiɛ ka yɛ neen ʒiɛhi ka shɛŋa biɛni nyɛ zaɣ dozim ka o pili zipiligu ka piri namda ʒiɛ

Paɣa n ʒi daangi ni n chimdi waagashe ka duɣu tam buɣum ni ka kuriga shɛli gba lahi ʒɛya ka waagashe kaha maa biɛni ka boɣati dibayi ʒɛya boɣati yinga nyɛla zaɣ piɛlli ka yinga mii nyɛ zaɣ vaulɛt laasabu zaɣ piɛlli maa zuɣu parantɛ pala dizuɣu ka o ni chim waagashe shɛli maa ka di bɛ dinni ka o lahi gbubi suu n ŋmahari shɛli yaha

Paɣaba n yi kuligi kuna bi mii paai kamani niraba ayobu bi mii ku toola kom maa n niŋ siliba kuraga nim ni ʒinʒi bi zaaha ʒirila kom ŋun bɛ nyaangi maa liiga nyɛla vakaɣali ka ŋun paya maa di yɛn ŋmani zaɣ ʒiɛ kaasabu hali bi yino dini nyɛla zaɣ sabinli

Shukuru bihi n yina ti zaya bɛmi zaaha nyɛla paɣasaribihi bɛ niribaayi yela liiga nima ka zaɣa piɛlli galisi dipuuni ka Niriba ayi mi gba ye liiga ka zaɣa vakahali n galisi dipuuni bɛzaa pirila namdanima ka kuli ʒɛnʒɛya di ŋmanila jina ka bɛ ʒia torimaa.

Niraba anahi n bɛ Anfooni ŋɔ maa ni paɣaba ata ni doo zaɣ yino paɣaba ayi kpabila bihi ka paɣa yino mii ʒiri kpalaŋa ka bi chɛni shɛli polo ka doo maa gba ʒi kpalaŋa ka tuhuriba soli paɣaba maa yino ʒila baaji ka di mali liŋa

Paɣaba ayi n bɛ Anfooni ŋo maa ni ka bi nyɛla daa bihi kohari binwola ayili mongu nima leemu nima paya nima binwola pam n nyɛli ka di kuli palipali taha n ʒɛnʒɛya ka bi koharili ka yino zaŋ tanʒiɛ n vuli o sheeni ka bi kuli ʒɛya n yuundi na

Nuhi ayi n yina n gbubi tii kopu bila ka tii bɛ di puuni ka pileet dibayi tam teenuli zuɣu ka fulaawaasi bɛ duɣu bili ni n gba tam teebuli maa zuɣu ka liɣiri poochi paya ka laɣa shɛŋa din nyɛ kuriti la ka di gba zaaha paya di dibaayobu m nyɛli ka dibayi mali tankpaɣu ŋmahanli ka dibaa nahi mii nyɛ zaɣ piɛlli ka binshaɣu gba paya n ŋmani kamani yɛri laasabu la

ʒɛmana vuhum duu n nyɛli silmiinsi boonili hool ka kuɣusi dibaanahi ʒɛya kuɣusi dibaayi nyɛla zaɣ bihi ka yinga nyɛ zaɣ waɣanli ka zaɣ bili gba lahi ʒɛ duu maa sunsuuni ka Anfooni nim dibaayi yili dikpuni maa ʒɛmana duu maa viɛli pam

Baaba n chɛri so zuɣu bi mii zaa nyɛla ninkura dama o ni chɛri so zuɣu maa malila zabi piɛla ka bi zaŋ tanpiɛlli pobo ka o lee yɛ neen sabila ka baaba maa mii pili zipiligu ka chɛri o ninkuri kpee maa

Poham biɛɣu n ʒɛ n saɣam biɛhasi shee pam to n tiɛha di mii na ku yɔli ʒɛmi di ni saɣam yiya ni ariziki maa ka so ʒiya o bi mi o ni gbaari shɛm n birim zaaha n ʒiya ka bi mi o ni gbaari shɛm ka a ku nyɛ ka di ʒɛ n siɣi binyɛra ka daai yiya luɣi

Paɣa n-ʒe duduhugu ni ka ye liiga ka liiga maa zuɣusaa nyɛ zaɣ' vakahili ka gbunni maa nyɛ zaɣ' ʒee laasabu ka duduhugu maa puuni bɛ booni binshɛɣu hiita ka di beni ka bɛɛna ka di beni ka fulaawaasi gba belabela ka di gba beni

Paɣaba n kana n ti toori kom moɣali ni bi mii kpabla bihi ka toori kom maa yino Gungoŋ nyɛla zaɣ piɛlli ka yino mii Gungoŋ nyɛ zaɣ dozim

Daabia n kohari niɛma niɛma paya paya mii ka o kohara a yili birash nima binshaɣu din saɣari zabiri afi nima ni kpa ʒɛrima o ʒila shɛli o zuɣu ni ka gbubi shɛŋa o nuuni ka ku bahi lari ŋo o mali suhupiɛlli pam ni o daabilim shɛli o ni niŋdi maa

Bidib bili n yɛ o kaya ni taada dalibila ka ŋmɛrili o yɛlimi di ŋmanimi kamani diɛma ni yiɣijɛm shee n nyɛli ka o zaŋli yɛ o boɣa ni ka di bɛ o naba ni ka o ŋmɛrili ka o tabi ni salo ka bi ʒiya n yuundi o ni ŋmɛrili maa

Daabia n ʒi o shitoɣu ni n kohari chinchina ka shitoɣu maa ku pali chinchina maa chinchina paya paya paya n nyɛli ka o kuli do n daliya n ʒi n dali chinchina maa zuɣu ka bahi bahi o maŋ kuli ʒiya ka lara chinchina maa mii zaa nyɛla o ni kohari shɛli

Loori n niŋ sarati ka buɣum taagi nimaani n diri binyɛri shɛŋa din biɛni biɛni maa ka niraba ashɛm kamani niraba ata n bala maa ban kana ni bi ti faagi ariziki bahi ka bi gba zaaha ʒɛya niraba ayi ʒɛya ka so gba bɛ tooni ha

Daani n nyɛli ka paɣaba kohari zahama bi kuli galisimi ka o gbubi tahali laasabu ka zaham maa bɛ di puuni ka taha ayi gba zaa lahi ʒɛya ka zaham bɛ di puuni ka shɛli gba lahi ʒɛnʒɛ tooni na ka zaham bɛ di puuni zaham kaha mii n nyɛli

Bipuɣunbihi ayi n ʒiya ka yino maa pamdi yino maa zuɣu afi ka i gbuba n mali pamdi ŋun bala maa zuɣu din yɛn chɛ ka o yuundi viɛnyɛlinga pambu ŋo maa di chɛmi ka bihi zabiri ka di zoora ŋun pamdo maa sola bini ka di to zaɣ sabila sabila ka ŋunbala maa mii ʒi o naba ni

Bihi n nyɛ silmiinga ka guuna n ti kuli yiɣi nyɛɣo bihi maa nyɛla kamani bihi ayobu zuɣu ka bi ku guuna n ti kuli piɛ o sheeni di wuhurimi ni bi ni nyɛo maa di niŋba suhupiɛlli ka o gba niŋ suhupiɛlli ka o gbaaba ka bi kuli yiɣi nyaɣa nyaɣa o